Dokoge woge eɛɛ tampɛloŋ ka tabole a biŋ ka kɔlbaa dɔɔle a tabole zu kaa dankyini e pelaa.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

Laafeeloŋ zie la ka dɔba ne pɔgeba are a toore bompeɛle ka kaŋa a kyulli o zu ka tabolɔ biŋ ka dɔɔ kaŋa te are su kaayasɔglɔ.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ a are gyile tabol ka gama a dɔgle a zu a dɔɔ kaŋa eŋ la nimgyile kabkaŋ nyogoo tɔ nu.

Sããmo la sãã ka kõɔ gaŋ ka kyɛnserre yagre ka dɔbɔ ne pɔɔbɔ are ka dɔɔ be kõɔŋ ka pɔɔ meŋ be a kõɔŋ ka poole a ba ka teere a are.

Dɔɔ ne pɔge ne o bie zeŋ a bie zeŋɛɛ ba kpakyagaŋ a dɔɔ seɛ Kurizeɛ a su kparesɔglaa k,a pɔge meŋ su kparesɔglaa.

Pɔgeba ne dɔba la a kyɔŋ fuolii a pɔge kaŋ sue kparezeɛ ka kaŋ su kparetɛmpɛloŋ ka bɔgse a biŋ ba niŋ k,a pɔge kaŋa a de o nu eŋnɛ a bɔgse.

Bibilii la ka kaŋa de niŋe ka kaŋa su kparezeɛ a seɛ kurivaare ka teere are ba puoriŋ ka yiri are ba lamboriŋ.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

Nempeԑle la are, dͻbͻ ane pͻgebͻ. Ka ba mine a zeŋ, ka kũũ daga a biŋ. Ka ba su bonsͻgelͻ. Ka kaŋa gbi dumo ka ba mine vͻgele zupili-sͻgelͻ ka ba mine vͻgele zupili-peԑle.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

Die la are ka pɔɔ are teɛ seɛ la pɔɔ zeŋ pɛgle tuŋdaa ka tɔɔre biŋ ka noore a be o puoriŋ ka teere vaare bebe la kaŋa zeŋ talaare biŋ.

Biire bata la zeŋ ka pɔge a kyule ba zu a su kparezeɛ kaa bie kaŋa su kparedɔre ka kaŋa meŋ su kparezeɛ ka tabol biŋ ba niŋeŋ ka kɔmpiuta a dɔɔle.

Die poɔ la ka dokogro biŋ ka tabol biŋ kaa dankyime e peɛle kaa dokogro e tampɛloŋ.

Die poɔ la dakogro biŋ kapure dɔglaa dokogro zu a dokogro lomboe eɛɛ zeere kaa zizenne a e tampɛloŋ kaa dankyime e pelaae.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

Dakogre la biŋ ka noba are kɔŋ a bamine deɛ ba tangaare mire tratara kyɛ a tratare.

Pɔgebɔ ne dɔbɔ la a pɔgebɔ mine zeŋ la wie zu kaa dɔbɔ meŋ zeŋ a wie zu a wie mine taal sɔglaa ane peɛlaa ka mine e zeɛ ane sɔglaa kyɛ ka ba tuo tuore ba puoriŋ ane ba biire.

Baa poɔ la ka bibiiri banaare are a ɔnnɔ kõɔ, a taa orɔbare. A orɔba mine eɛ peɛle ka mine e buluu. A biiri kaŋa sue kpare doɔ. Ka kaŋa su kpare sɔgelaa.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

Die poɔ la dakogro biŋ tabol biŋ ka kapure zeɛ a dɔgle a dakoge zu ka kapure vaare a dɔgle a dakoge zu kaa tokoro a yuo.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la ka ba mine pɛgle daŋgbala ka zuɛɛ bebe kaa dɔbɔ mine a yɛre lɛbie ba kɔkɔrɛŋ kyɛ seɛ ba mine a seɛ mine ba seeriŋ.

Dɔɔbilee bayi kaŋa arɛɛ la kaŋa ziŋɛɛ la ka kaŋa pɛgle malfa kyɛ vɔgle zupil ka kaŋa ziŋ a pɛgle malfa ka sampa be ba puoriŋ.

Gɔvemɛnte yɛlɛ yeluu die la ka dɔbɔ a zeŋ a dɔɔ kaŋ arɛɛ la ka kaŋa meŋ la are leɛ o puore ba suee kparesɔglɔ ka ba mine su kparepeɛle.

Kuree gbɛɛ la are ka dɔba do are o zuŋ a dɔɔ kaŋ sue kparepelaa a seɛ kuripelaa ka ba mine zɛge filagiri k,a do saa.

Mane la ka gbore are ka dɔbɔ be o poɔ ka dɔɔ pɛgle rɔba ane zumɔ a su kparepelaa ka bie kyɛnɛ o puoriŋ o ba su kparoŋ kaa gbore e pelaa.

Tonton zie la ka dɔbɔ bata kaŋa dɔɛɛ teŋɛ a su kparesɔglaa a vɔgle kpogle pelaa ka bayi a vuune a nyoge kuruu kyɛ vɔgle kpogle peɛle.

Tontonzie la ka dɔba bebe kaŋa pɛglɛɛ daa a vɔgle zupili ka ba mine vɔgle kpoglizeere ka ba mine do be dankyini zu.

Dɔbɔ la a su kparesɔglɔ ka kūū daga a tɔgle zunee a dɔgle ba zu ka kaŋa su kpare sɔglaa.

Dɔɔ kaŋa are la pegle bɔtuloŋ kaa pɔge are kaa zu waa pelaa su kpare ziɛ kaa bamine meŋ teɛ ba nuure kyɛ ba a wire ba nyɛmɛ.

Pɔgebɔ ane biire la ngmaagyile laaraayi ka ba pɛɛle sulle a pɔɔ kaŋa suee kparezeɛ ka kaŋa su kparesɔglaa ka kaŋa su kparepeɛlaa.

Patoroo koɔroo zie la di, ka lɔɛ naŋ are a be a meŋ di. A lɔɛ mine are la a sokpoŋ zu. Kaŋa zu eɛ zeɛ. Ka nensalba a meŋ be a sokpoŋ zu.

Gboe ayi la be koɔŋ ka noba dɔba a be a gboriŋ dɔba mine sue kparedɔre ka ba mine su kparebulu ka ba mine su kparezeere.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la ka poriserre a be ba poɔŋ kaa dɔɔ kaŋa a su kparebluu a seɛ kurisɔglaa a eŋ nɔɔtigbɛ bonyeni kaa poriserre vɔgle kyaanaa pɔge ba nimiri.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ ane biire a bie kaŋa suee kparepelaa a haa o noɔre a pɔɔbɔ mine meŋ suee kparepeɛle kaa dɔbɔ su kparenimiilɛ.

Pɔge la are a de o tangaremiri a eŋoo tooreŋ a pɛgle pirɛte kaa dankyini ɛ pelaa ka kuri miilɛ a bebe.

Daa poɔ la ka pɔge mare bie a pɛgle pɔlɔtensɔglaa a su kparesɔglaa ka bie a tuo peɛ a ti kɔva a are.

Dakoge la biŋ ka wagyɛ vaare dɔgloo zu ka kapuro a dɔgloo zu ka teɛ a are a dankyini eɛɛ pelaa.

Paturuu koɔroo zie la ka pɔgebɔ bayi ane bibiiri bata a are. Lɔɛ la are. Kaŋa eɛ bɛnnoo, ka kaŋa e pelaa. Ka dɔbɔ bayi a zɔɔŋ moto.

Pɔgebɔ ane dɔbɔ la a kyɔŋ fuolee ba mine suee kaayɛ sɔglɔ ka ba mine su kaayɛ peɛle ba eŋɛɛ nɔwoore.

Tenkpoŋ poɔ la ka lɔɛ a are ka noba a kyɛnɛ ka yie a do a sugli sugli taa ka teere bebe ka kuriwogri bebe.

Nuure la dɔgle tabole zu ka gama dɔgle ka kɔmpiutarre dɔgle ka taŋgaremie a dɔgle ka stiplila a dɔgle a stipila eɛɛ zeɛ.

Dɔba ne pɔgeba la a ŋmaagyili Kūū daga ba naŋ tuo ka zupili a dɔgle a kūūdaga zu k,a dɔɔ kaŋa a pɛgle tangarimiri ka teere a be ba puoriŋ.

Dɔba ne pɔgeba la ka ba mine are a lere ba nuuri ba sue kaayadɔre a dɔɔ kaŋa zeŋɛɛ teŋɛ k,a pɔge kaŋa a zɔŋ kyaare o a seɛ monkuriwirime.

Dɔɔ ne pɔgeba k,a dɔɔ kyulli a vɔgle zupilipelaa k,a pɔgeba vaare bonzeɛ ka yiri are ka moɔ pɔge o zu ka teɛ a bebe.

Dɔbɔ la a are ka ba mine a zeŋ ka tabol biŋ ba niŋeŋ ane gama ka kaŋa zegoo nu a kyaaroo tɔ toore ka kaŋa a de o kpaŋkpane goli o tɔsobɔ puore

Dɔɔ kaŋa are la pegle bɔtuloŋ kaa pɔge are kaa zu waa pelaa su kpare ziɛ kaa bamine meŋ teɛ ba nuure kyɛ ba a wire ba nyɛmɛ.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

Dɔbɔ la are ka pɔmpeŋ tu lɔre a are a kaŋa suee kparezeɛ a vɔgle kpogle zeɛ a dɔɔ kaŋ zɛgɛɛ o zu a kaara a pɔmpeŋ tu lɔre ka kaŋa meŋ zeŋ a bɔle kpogle.

Dɔba la a kyulli ka kūūdaga biŋ ka yaakpolo a bebe ka lɔɛ ayi a are a lɔɛ eɛ peɛle ka teere a are.

Pɔgebɔ la kyɛnɛ sokpoŋ zu a seɛ gyeesire ba mine suee kparesɔglɔ a pɛɛle daare ka ba sɛge sɛgbie a eŋ a sɛgebie eɛɛ bonzeere ane bonsɔglɔ.

Dɔbɔ ane pɔgebɔ la zeŋ ka tabol a biŋ ba seŋsugliŋ ka wogyɛ pelaa pɔge a tabol a pɔɔ kaŋa deɛɛ a bie a eŋ o gbɛɛŋ ka kaŋa meŋ eŋ a bie kaŋa o gbɛɛŋ.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

Dakogre la a kaŋa are la pegle bɔtuloŋ kaa pɔge are kaa zu waa pelaa su kpare ziɛ kaa bamine meŋ teɛ ba nuure kyɛ ba a wire ba nyɛmɛ.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

Bibiiri bata la ka ba zaa kyulli ka kaŋa ti daransaŋ ka orɔba bebe ka talaare bebe ka daare gboŋ ba puoriŋ ka yiri are ba puoriŋ.

Pɔgeba kaa pɔge kaŋ su kpare doɔre kaa dɔɔ meŋ be a ba niŋe saŋ a su Gaana falakyɛ kpare a seɛ Gaana falakyɛ kuri ka o nu bonyene a biŋ teŋa kyɛ teɛ a nu kaŋa meŋ a dɔɔ maale la pata.

Pɔgeba ane dɔba la a kyɔŋ ka ba pɛgle orɔbare a orɔbare mine eɛ peɛle ka mine e sɔglɔ a pɔge kaŋa seɛ monkurisɔglaa ka a dɔɔ kaŋa a te kyulli.

Bibiire la are ka yie are ba puoriŋ ane teere a bie kaŋa suee kparezeɛ a di o nuure ayi dɔgloo nyaaŋ ka kaŋa a su kparedɔre a liroo nuure.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

Pɔɔbɔ ne biire ane dɔbɔ la ba mine suee kparedoɔre ka ba mine su kparepeɛle ka ba mine su kparezeere ka ba pɛgle laare a kyɔŋ fuolee.

Dɔba la ka tabol biŋ ka bea linni a dɔgle o zuŋ a dɔɔ kaŋ sue kparenumeelepelaa ka ba mine te zeŋ kyɛ kaara.

Dɔɔ la zeŋ ka bibiire bata a are kɔgoo ka tabol a biŋ ka kɔlbaa a dɔgle ka kapu a dɔglaa tabole zu kaa a dankyini a penti sɔglaa ka sɛgre a bebe.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

Dɔɔ ne pɔge ne biiri la a dɔɔ zeŋɛɛ a dɛle a godo k,a pɔge a gaŋ a meŋ dɛle a godo k,a bie kaŋ zɛge o zu saa kyɛ laara k,a bie kaŋ gaŋ a ma nuuriŋ.

Salima tuubo zie dɔbɔ bayi la a su kaprezeere a vɔgle kpogle peɛle ka rɔba woge a tuule.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

Porise dɔbɔ la are a vɔgle kpogle sɔglɔ ka dɔɔ a are ba kpakyagaŋ kaa dɔɔ kaŋa meŋ ti are ba nugɔɔŋ a eŋ noɔre tooraa.

Poris sogyɛre la are a ti malfare ka dɔɔ are ba puoriŋ ka lɔɛ paki ka teere bebe ka kaŋa leɛgoo puore kyɛ eŋ nimigilaa ka kaŋa vɔgle sɛpige bluu.

Laafeeloŋ zie la ka dɔba bayi ane pɔgeba ne bibiiri a zeŋ sampa poɔ a dɔɔ kaŋ arɛɛ la k,a dɔɔ kaŋ zeŋ a kyaaraa pɔgeba mine bayi ka ba meŋ zeŋ.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

Pɔɔbɔ la ka ba mine a are ka ba mine a zeŋ ka ba su kparezeere ka kaŋa a are a teɛ o noɔre ka kaŋa a nyɔgoo tɔ a kori.

Lɔɔkpoŋ la are ka dɔba bayi ka moto bebe a dɔɔ kaŋ sue kparezeɛ ka kaŋa a ti a moto a lɔɔre eɛ lɔɔpelaa ka yie are.

Dɔba la are a kyɔŋ a su kpare ba mine sue kparenumeele zeere ka ba mine su kparenumeelesɔglɔ ka mine su kparenumeelepeɛlaa ka ba yɛre gangaare.

Kõɔ poɔ la ka dɔbɔ ne pɔɔbɔ are ka ba mine a zege ba nu kaa do saa a dɔbɔ bayi ba su kparoo kaŋa suee kparedɔre ka ba mine su kparenumiilpeɛle.

Toma zie la dɔba ane pɔgeba ka ba tab ka tabol biŋ ka ba mine zeŋ a kɔge a tabol ka kɔmpeta biŋ ba niŋeŋ a dɔɔ kaŋa te arɛɛ la a su kparebulu k,a dankyime e peɛle.

Dɔbɔ la are la flaawarre are ba lamboeŋ ba suee kparetapɛloŋ a vɔgle zipilzeere ka lɔɛ a ngmɛ taa ka nobɔ do araa lɔɛ naŋ ngmɛ taa zu ka ba mine are a lɔɛ naŋ ngmɛ taa koŋkogreŋ.

Pɔgebɔ ane dɔbɔ la a zeŋ guoli ba gbɛɛ ba mine suee kaayɛ peɛle ka ba mine su kaayɛ zeere kaŋa zɛgɛɛ foto ko do zu.

Die poɔ la ka tabol biŋ ka dakogro a biŋ ka gama a biŋ ka lapetɔpe a dɔgle tabol zu ka kamera a meŋ dɔgle tabol zu ka tangarimiri a meŋ dɔgle.

Gɔvemɛnte yɛlɛ yeluu zie la ka dɔbɔ ne pɔɔbɔ a bebe ba mine suee kparepeɛle a toore nɔwoore ka sogyɛre a be ba poɔ ka bɔgsi pelaa a biŋ.

Dɔba ne pɔgeba la a zeŋ k,a dɔɔ kaŋa su kparepelaa a pɛgle makidalee ane gane k,a dɔɔ kaŋa leɛ a kaara o nudoloŋ.

Pɔgebɔ la a zeŋ ka tabolɔ a biŋ ka tiilare dɔglaa tabolɔ zuŋ a tiilare eɛɛ peɛle a pɔɔ kaŋa suee kparepelaa ka kaŋa su kparesɔ.

Die poɔ la ka dakogro a biŋ a dankyini eɛ tɛmpɛloŋ ka vūū a bebe ka tabol a bebe k,a sazu a e peɛlaa.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

Pɔgebɔ ne dɔbɔ la a tuo kūū dɛgɛ ka wogyɛ pelaa pɔgoo ka ba mine su kparepeɛle ka ba mine su kparezeere.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la ka ba ba bone ka dɔɔ vare a leɛ popelaa ka kaŋa gbi kyɛ vɔgle zupile a su kparepelaa ka kaŋa are a su kparetapɛloŋ a pɛgle bɔɔduaa vaare.

Dͻbͻ la kyԑnԑ, ka kaŋa su kpare sͻgelaa, ka kaŋa are, a su kpare tampԑloŋ a peerԑ zie kyԑ seԑ kuri zeԑ, ka kaŋa meŋ kpԑ te are su kpare zeԑ.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

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ a pɛgle flakire iruŋiruŋ poroserre vɔgle kpogle sɔglɔ ka ba mine su kparedɔre.

Noba yaga la bebe dɔɔba ane pɔgeba kaa pɔge kaŋ su kpare doɔre kaa dɔɔ meŋ be a ba niŋe saŋ a su Gaana falakyɛ kpare a seɛ Gaana falakyɛ kuri ka bebe.

Dɔɔ ne pɔɔbɔ la a dɔɔ ne pɔɔbɔ mine zeŋɛɛŋ kaa pɔge kaŋ a are a pɛgle magdalee ane gane kaa dɔɔ meŋ pɛgle gane a dɔɔ suee kparepelaa kaa pɔɔ meŋ su kparepelaa.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

Pɔgebɔ bayi la zeŋ bondirii tabol zu kaŋa suee kparezeɛ ka kaŋa zɛge talaa ka kaŋa de nu a tuŋ a yiri dankyini e la pelaa ka kyaane a bebe.

Lɔɔre la tuo tuore ka pɔɔbɔ ne dɔbɔ do zeŋ o zu ka daare a ba ba a koŋkobo a lɔɔre eɛɛ lɔdɔre ka dɔɔ a mare a lɔɔre koŋkogreŋ.

Pɔgeba banii la a are. A nyɔge ba nuuri ka do saa ka ba su kpare zeere kyɛ ŋmaa gyili sola.

Dakogro ane tabol la biŋ ka kɔlebaare a dɔgle a tabol zu ka a dankyini a e pelaa k,a Dakogro a e zeere.

Dɔɔ ne pɔgebɔ la ka ba zeŋ kaa pɔge kaŋ are ba niŋeŋ ka tabole biŋ ba niŋeŋ ka teevi ayi a mare dankyiniŋ a dankyini eɛɛ pelaa kaa pɔɔ naŋ araa niŋeŋ su kparezeɛ.

Yie ayi kpakyaga la ka bogi bebe ka bibiire are a yiri dankyini eɛɛ pelaa kõɔ bebe ka dɔbɔ ti are.

Pɔgebɔ ne dɔbɔ la a zeŋ kaa dɔɔ kaŋa are a ba niŋeŋ ka kɔmpiutarre a dɔgle a ba tabolɔ zu ka dokogro a biŋ a ba niŋeŋ.

Dakuruŋ yɛlɛ la kaa status wiri a are ka neŋsaala a do zeŋ o zuŋ ka ba pɛgle tampiime kyɛ kyaare kataikpoŋ.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

Dɔbɔ la are ka ba mine a kyule ba zu kyaare teŋɛ ka ba mine a are a toore nɔwoore ba mine suee kparesɔglɔ ka ba mine su kparetapɛloŋ.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

Gɔvemɛnte yeliyaga zie la ka dɔbɔ ne pɔɔbɔ a are ba mine suee kaayɛ peɛle ka ba mine su kaayɛ sɔglɔ ba mine suee kaayɛ zeere ka ba mine su dagakparɛɛ ka dakogro a biŋ.

Teŋɛ poɔ la ka lɔɛ are lɔɔzeere lɔsɔglɔ lɔtɛmpɛloŋ ka kuree ba ka yipelaa are.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

Bipɔɔbilee la kyɔŋe a gyire wogyɛrre a wogyɛrre mine eɛɛ dɔre ka mine taa peɛlaa ka ba de lɛbie eŋ ba zuŋ a de mine a yɛre ba kɔkɔreŋ ka ba mine a ti are sampa poɔ kyɛ kaara.

Dankyinipelaa la ka ba dorɔɔ pɔgeba ne dɔba eŋ a dankyini zie kaŋ eɛ dɔre k,a noba mine seɛ bondɔre ka ba mine a zɛge ba nuuri.

Weɛ toma la ka pɔgeba bebe pɔge kaŋ kyullee la a pɛgle kuuri a su kparezeɛ ka kaŋa meŋ kyulli a mare bie a pɛgle kuuri ka kaŋa are a mare bie a pɛgle kuuri.

Karembo die tabol bibiire dɔbɔ ane pɔɔbɔ pɛglɛɛ magdalee ane gane ka ba mine teɛ ba noɔre.

Dɔba la ka bayi are ka bayi a gbi dumo ka kaŋa gaŋ popelaa ka moore a are ka yiri a are.

Dɔbɔ ane pɔɔbɔ ne bibiire la a are ba suee bonsɔglɔ a taa katawisɔglɔ ka kūū daga a biŋ ba niŋeŋ.

Bipɔgeba ne dɔba la a are noba kpakyagaŋ dɔba ne pɔgeba kpakyagaŋ k,a bidɔɔ a gyere wagyɛ k,a bipɔgeba a le wagyere ba seereŋ.

Die poɔ la ka dokogro biŋ ka tabol biŋ kaa dankyime e peɛle kaa dokogro e tampɛloŋ.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

Bonganaa la biŋ ka wagyɛ pelaa a yɛre dɔgloo zu ka fotorre a mare dankyiniŋ a dankyini eɛɛ pelaa.

Pɔge zeŋɛɛ dakogo zu a pɛgele soɔ. Ka sensɛ a be laa poɔ. Ka seleba a biŋ ka kerepooti a bebe ka pelee a meŋ biŋ ka a daŋkyini e sɔgelaa. Ka zie kaŋa meŋ e pelaa.

Pɔge la a dɔɔ teŋɛ a pɛgle zupile ka mine yagle o puoriŋ a mine eɛɛ dɔre kaa mine e zeere ka mine biŋoo niŋe o niŋesugɔ.

Neɛre laa poɔ la ka bɔɔdeɛ a bebe ka gyɛlɛ a bebe ka paayɛ a bebe ka zɛvakyeene a poɔ.

Dɔɔ la do zeŋ wiri sɔglaa zu a su dagkparoŋ a vɔgle daga zupil ka pɔgebɔ bayi a are a wiri niŋeŋ kaŋa suee daga wogyɛ a le zutaraa ka kaŋa eŋ nɔɔte zeere.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

Pɔgebɔ ne dɔbɔ la kyɛnɛ kaa dɔbɔ a su kpariwogre peɛle a leŋ ba zutare peɛle kaa pɔgebɔ a su kparewogezeere kyɛ zɛge ba nuure kaa do saa.

Dɔba ne pɔgeba la ka tabol biŋ ba sensogleŋ ka ba zeŋ k,a pɔge kaŋ are a ti a dakogi a su kparezeɛ ka kɔmpetare a dɔgle a tabol zu.

Kuori yɛlɛ la dɔba a su kparepeɛle ka Kūū daga a bebe ka lɔɛ ayi a are ka bogi a bebe ka dɔɔ kaŋ a vuuni.

Die poɔ la ka tabole peɛle a biŋ ka vūū a ure ka nobɔ a zeŋ dakogro zu ka kyaane a be a dieŋ.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

Dɔbɔ ane pɔgebɔ la ba mine te zeŋɛɛ tɔɔre ka bayi pɔgebɔ bayi a are ba yɛrɛɛ lɛbie ba kɔkɔrɛɛ a eŋ mine ba gbɛɛŋ ka dɔɔ are ba puoriŋ.

Salima tomo zie la bogi bebe ka dɔbɔ be a bogiŋ ka dɔɔ kaŋa do ti are a su kparepelaa ka ba mine a vɔgle kpogle zeere.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

Dɔbɔ la a are gboe zuree a kaŋa su la kparezeɛ kyɛ leɛ kaara o nu gɔɔ ka kaŋa a kyule ka kaŋa a are a su kparenumiilɛ koo e pelaa kyɛ vɔgle zupile ka daare a ba ba are.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

Pɔgeba ne biiri la a zeŋ dakogri zu a pɔge pɛglɛɛ gyitaayi k,a bie kaŋa pɛgle gangaa a pɔge sue kparetɛmpɛloŋ.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

Naasaapeɛle dɔbɔ ne pɔgebɔ la a zeŋ ka ba mine zeŋ teɛ ba gbɛɛ ka ba mine gaŋ ka teevi a biŋ ba niŋeŋ ka nobɔ yire a teevi poɔ ka teere a are ba niŋesugɔ ka vūū a ure a gyiire ba ka ba mine zeŋ a lire ba gbɛɛ.

Dɔɔ dɔbɔ ne pɔgebɔ la ane bibiire ka tabole biŋ ka ba zeŋ ka a pɔɔ kaŋa are a su kparoŋ pelaa a ti a dɔɔ bɔgɔŋ kaa dɔɔ kaŋa ane a bie a dɔɔ suee kparetapɛloŋ a ti a bie posugɔŋ.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

Lɔɔre la are ka ankorɔ be o poɔ ka dɔba bayi are ka pɔgeba kyɛnɛ a pɔge kaŋ mare bie ka kataweɛ biŋ ka kyɛnse dɔgle a lɔre zu.

Sola panal la ka ba ennɛ. A noba e la noba bayopõi. Ba sue kpare doɔre ka ba mine vɔgel zupil doɔre. Ka kaŋa vuun kyɛ seɛ kuri sɔgelaa.

Dɔba la kyɔŋ a tuuro taa a yɛre woore ka kaŋa yɛre wosɔglaa ka kaŋa zeŋ gbɛrɛɛ saakere zu ka laŋa a ti a daara kyɛ yɛre wosɔglaa.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

Laafèèloŋ tommo zie la ka dɔɔ ane pɔgeba bata a bebe a pɔgebɔ suee kparepeɛle kaa dɔɔ meŋ su kparepelaa a tooroo nuwoore vaare kyɛ zeŋ dokoge zu a de o nu dɔgle tabole.

Bontanne la kyɔŋ tu taa kyɛnɛ ka taŋ bebe ka ba mine kyɛnɛ ka noba zeŋ a zu dɔba ne pɔgeba ba mine su la kparepeɛle ka ba mine su kparezeere.

Train la are ka dɔbɔ ne pɔɔbɔ a zeŋ zeŋoo lamboeŋ ka ba mine a do te aroo zu kyɛ teɛ ba nu ka ba mine araa o lomboreŋ kyɛ kaara.

Pɔge ne biire bayi la a pɔgɔ zeŋɛɛ dakoglee zu ka talaa biŋoo niŋeŋ kaa bie kaŋa zeŋ a talakpoŋ poɔ kyɛ zegoo nuure kaa pɛlee a biŋ.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

Dɔɔ la a do zeŋ boŋ zuŋ a dɔɔ vɔgle la zupilisɔglaa a su kparepelaa a pɛgle daa ka pikubo a biŋ a boŋ puoriŋ.

Bibiir bayopoi la zeŋ dɛre zuŋ, ka bɔtɔpeɛl a biŋ ba niŋeŋ. Kaa ba mine seɛ kur-gbɛ-woor, ka ba mine seɛ kur-gbɛ-ŋmaara.

Bakpoŋ poɔ la ka gbore a tuo dɔbɔ ane pɔɔbɔ ka ba mine are a doŋdoli zu a su kparepeɛle ka kaŋa su kparesɔglaa kaa paŋtuŋ bɛrɛ a be a kõɔŋ.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

Lɔɛ maaloo zie ka dɔbɔ a are ba suee kparedɔre ane sɔglɔ kaa lɔɛ a kyoglitaa lɔ dɔre ane lɔ zeɛ.